Atye ka neno dyangi ma gin gucung i te yat i lum yat mukene tye aburuaburu yat mukene tye kala alum alum.

Ati neno laco moni laco moni ti wilo dako moni ti ka wilo labolo kwon mo eni ti ka cato dano tye bene mapol i kenyo

Lutino kwan ma gitye i ot kwan mukene gitye ka neno kor ot ka ma kitye ka pwonyogi iye acel dok olokke tye ka kuto cinge tye ka kuto cinge me tuko.

Eni atye ka neno gudi maram ma itenge tye ot acel me gang moo dano tye igang moo gucung igang moo.

Eni obedo rwot kabaka Mutebi gin ki acikari ma mege igange

Ati ka neno yeya ma tye idi pii nam madit ento dano pe onen maber bat dano ti iye